Kaththa payyatetha naaganassi ha7i wodiyan yida dhiille woykko haaththa issoy issoy oyqqiza miishshati beettishe de7osona haysatika guxunenenne sharapa dhayssiya dhale geetettosona.

Dumma dumma karetha may7o toho gaththi may7ida cora asati ha misilen beettosonna. Ha bettiya asatikka booththa madabaran kathaza woykku xiilleza kunti yiicishe demmettes.

ha misileza bolla beettiza karethe maay7o kushe gakkizayssa maay7ida issi yelaga naya beeththashe de7awus ha yelaga nayakka ba sinthe ha zaarara xeellashe beeththawus

karetha maayo toho gaththana shin gaththa maay7ida issi yelaga nayya beeththashe de7awus ha yelaga nayeppe guye baggara deiza katha bukkiza maashine beettishe de7ees

Ha misilezan beettizay aaze giikko katha woriya guxunetanne heyssa danka sharabata woranasi giigiza kemikaale beettishe de7ees

Ha misi lezan beettizay aazey giekko kareta maayo gathi maay'ida xora maca asatinne attuma asi beettishe de'ees hayssatikka booththa madabaran kumida kathappe sinthe baggara eqqidosona.

Ha misilezan beettiza goshsha kemikaale yaagiyo cuupe xaabetizo woraqatay beettees ha woraqataa meraykka maata mera gidishin ha woraqatappe guye baggara booththa maayo maay'ida asatikka beettishe de'oosona.

Ha misilazan beetizay aaze giikko yafaran maaran oythodi tokkizo paappaya puutezi beetishe de7ees.ha paappaya puutezikka yafaran yafaran woykko cugan tokettidi issoy ossowaakko dicishe beetes.

Ha misilezan bolla betiza na'mu asati de'osona hesatapeka issinya macaro gidishin issoy cimi ekiza atuma ade geteti xegetes

Ha misilezan beetizay aze gikko utta hashanasi qanixashe diza issi cima mishiriya de'awusu.ha cima mishiriyaka utha hashada go'etanasi koyasu.

Yenjelo ya madabarappe ha madabaran atha yegashe qolashe de'iya issi yelaga mishiriya ha tasinthan betashe de'awus

Booththa madabaran kunthi kunthi woththido shunkuruutuyi beettees. Ha zo7o shinkuruutiyappe giddon eqqiza cora asatuppe issi ordde asi ta eraysi yaagiyis intakko haa xeellishe beettees.

wolqama aaho denba biittan keehippe lo7o hanotan zerettiza ica kathati beettosona ha kathatuppeka leemisuwassi maldoyi issuwa gidees

dumma dumma kaththappe giigiza dhiilleti makan makan betiishshe de'oosona ha dhiillezikka makizi woththiza asati bayzanas giigiss wottizoyssi geeshshidi poo'on erettizayssa

ha misilezan beettizay aazee giikko asa naati uuttha phalqidi haxxa puuti sido uutha marati beettosona ha uuththa maratuppeka sinthe baggara de'iza dhoqu gita uuthazikka beettishe de'oosona

ha misilezan beettiza worappe sinthe baggara tohethiza dan7o doozati beettosonna. Heyssataka bul'ishe issi attuma asi de'ees.

Ha misilezan beettiza issi orde attumasi deees ha orde attuma asappe guye baggara yaa7ishe beettiza eqqida asati de7oosona ha asatuppe sinthe baggara wolqama xoqu giza mithazikka beettishe deees.

ha misileza bolla beettiza huphe kawo ooson de7iza cora asati banga puute xeellishenne enta giddoora hemettishe beettosona ha asatuppeka issuti issuti keehippe ordidayssati beettishe de7oosona.

Hude bo'atido keehippe cimida issi attuma asi ba kushezan teerana haniza tukketanne teeriza tukketa issi kushen oyqqidi maxishe beettiza issi puula asi ha misilin beettishe deees

laytay keehippe sugetizo issi cima bitane beettishe de7ees ha bitanekka ba kushezan gakkanaas matiza muuze oyqqidi ha xeellishe eqqis

ha misilizan beettizay aaze giikko ba maaran tohethiza nam7u yafaran diza muuze beettishe deees ha muuziyappeka gidzdzoora efiza karetha oge beettishe deees

hammisilezan beettiza wolqaama uuthay gaden de7iza issi keeththay deees ha keeththasika diirsay kareera mitha qanxi qanxizi mela mitha xokkidi misimaarezan olchido diirsay beettishe deees

issi orde lo7o macasin eqqada ha xeellashe beettawus ha macasippe guye baggara daro puuteti boykko tukketi xoqidayssati beettishe de7osona

qanxo bessiza muuzeta ubba qanxizi issua issua bolla dooridi efanas woykko haara naassi giigissizo muuzeti beettishe de7oosona

Danoo doozatappe isswa gidiza dumma dumma ayfeta immiya ayfa ayfe qumma qommoy manguwa gizayssi beeththishe de'ees haa mangoykka asa naatus daro go'a immiyogaadan qonce

ha misilezan beettiza huphe bo7atishe deiza issi yelaga attuma asi deees ha attuma asappen kuye baggara dan7o duuzatuppe issua gitiza chukke beettishe deees

Toophiyan zaro go'a immiza turkiya yaagiyo dan'o doozay beettishe deees ha dan'o doozaykka toopphiyan erettiza go'atuppe leemisuwas ayfiya haytta caddi uyikko keefpe asa naatusi ha daro go'a immiyo gan erettes.

ha misiliza bolla beettiza issi ordi ekkiza heedzdzu attuma asati beettosona ha heedzdzu attuma asatuppeka issi bootta maay7o guye baggara maay7ida asi ba xeessan kushe woththidi ha xeellishe beettees

dumma dumma dan7o doozatanne unkota heyssadanka qasse barbareta bayzanasi madaban madaban wothada entasintan uttiza macasi beettashe de7awus

Dan'o doozatuppe issua gidiza uutta yaagiyo asa naati haaxa phalqidi higappe laale efidi harasan chokkidi dichiyo huuttay beettishe deees.

ha misileezan beettizay aaze giikko dumma dumma dan7o doozatuppenne ayfaayfe qommo gidiza muuziya yaagiyo qanxetibenna katha qommoy beettishe deees

Dan'o doozatoppe issua gidiza ayfaayfe katta qommoy beettishe deees ha katta qommoykka daro go7aasi asa naatos peiyayssa gidishin leemisuwasi miikkoe hara hara go'asikka peeees.

ba oykido keeshen tukke ayfe kunthada teera tukke beyido gaason ufayssan kumada miicashe de7iya issi yelaga maca na7iya beettashe de7awus

Ha misileza bolla beettiza issi cima ekkiza mishiriya ba tokkizo puute miizati woykko deeshshay qohontha mala dirsa dirashe beettos.

Ha misileza bolla beettiza nam'u yelaga nayti de'oosona heyssatappeka sinthe baggara yeechay melishe de'iyo dan'o doozappe issua gidiza uuthay beechchishe deees.

Ha missilezan bettiza coora asati de'ossona hayssatappeka yappara kessishe diza issi attuma asayi attin hankkoti ubbayi xellon madishe dossona.

Dumma dumma so medosatuppe issuwa gidiza dorsa geyo medosy bettishe de'es. Ha dorsakka hemishe bettiya issi c'ima asiy guyera eqidays bettishe de'es

Ha misileza bola betiza cora asati issoyi issuwara shiqidi miththa qanixishe betosona haa asatuppekka sinththe baggani issi atuma asimiththa qaanxanasi kalita dhoqu ooththideesi

Ha misilezan betiza issi yelaga atuma na'ay boora goyishe betes. Ha boora goyiza na'appe guye bagara wolqama adduse gididza mithay betishe de'es.

Ha misilezan beetizays aze gikon cora asati yafaran katha zerishe demos , ha katha zerishe betiza asati banta sohora sohora sinthe gaxan dizaysinne guye gaxan dizaysi issippe zoretan yegishe katha demetes.

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi nam'u waaxa booray dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

Ha misilezan beettiza goshsha goyo miishappeissua gidiza kadozi beettees ha kadozasskka dumma dumma bolla kifileti beettosona leemisoas kasoy wodoroy wogalaynne heyssa heyssa malati beettishe de7oosona.

ha misilezan beeththizay aazie giikko issi cima mishiriya baappe guye baggara gaththa qachada qashora qashora wothidara beeththashe de7awus

Ha misilezan beettiza qoophe ba huuphezan wottiza issi cimi ekkiza asi beethtishe deees ha asikka puutiya chokkanaas soho giigishishe beeththees.

ha misilizan beettiza issi undenna asati issife shiiqidi banta qoodheza sinte zaaridi salena xeellishe beettosonna ha asatuppeka issi ha baggara beettizayssi cimi bessizayssa gidees

So medoosatoppe issua gidiza dorsa yaagiyo medoosa hee mishe beeththiza naxala maay'i uttida issi asi deees ha asikka hee mishe de'iza biiththay katha cakki ekkido geedon hee mishe beeththees.

ha misileza bolla beettiza issi attuma asi ba kushen akafaze oyqqidi banga puute giddora hemettishe beettoos ha banga puute giddora hemettiza addekka ba huphen karetha qoophe wothi uttidees

Ha misilezan beettizay aaze giikko issi shuchchattiza biittan boora goyishe beettiza issi wodalaynne sinthe baggar waaxeti utthiza boorati beettishe de7oosona.

ha misilezan beettiza cora asati goshsha ooswasi guye geennan ta ooththana ta ooththana yaagidi issoy issuwara danci dendidi banta kushiya micidi kiidayssati beettishe de'eetees

oosuwa ooththanas issife danci dendiza attuma asappe guuxenna wolqay de'iza maca asati beetosona ha maca asatikka banta kushen issoti issoti puute oyqqidi sinthe xeeran kiidi beettishe de'oosona

zaapan biitta bookkidinne bookkido biitta kaashishe deiza yelaga naay beettishe deees ha yelaga naaykka uutha tokkanasse haniyo gaadan ba sintan woththido uuthay markattes

Ha misilezan beettiza issi keeththa asati de'oosona ha issi keetthappe aawaynne aayiyanne naati issoy issuara shiikidi banta sintha ha saaridi xeellishenne ufaytishe beettosona.

ha misilezan beettizay aaze giikko katha wuxishe woykko zerishe beettiza heedzdzu asati de'oosona hayssatappeka sinthara diza nam'u asati katha wuxishe beettosona

Gooba macasa asatinne hessadanka attuma asati ubbay issipe denddidi koxe oyqqidi woykko miithara issippe oothtos yaagiyo minotetha bessanas dendidi puute oyqqidayssati eeththishe de'oosona.

Ha misilen beettizay aaze giikko issi attuma asi mite bolla zempidi beettishe de7ees ha zempido mithe woykko kotezi appe gengeleqi giikko hayssi ulontha aggenna giyo hirgay deizayssi beetthees

Ha misilezan beettiza issi yelaga mishiriya bazookkon ba nay ba'aza uttada santhe giddoppe sharafa qorashe beeththawus.

ha misilizan deizay aazey hiikko issi yelaga mishiriya beeththashe de7owus ha mishireeppeka sinthebakara aybaayfe mita qommo gidiza paabayazi beeththishe deees

Ha misilezan beettiza issi yelaga attuma asatinne cora kawu oosanchati beettishe deosona hayssatappeka sinthe baggan uttiza booththa qoophe wottizayssi tukke tokkishe beettees.

Ha misilizan beettiza huphe bo'atizo issi orde attumasi katta woykko tokkizo tukkeza haaththe usshishe demmeetes ha asappeka guye baggara cora asatikka ooththishe beettosona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko issi keeththa asay coridi ha simmi eqqidi banta ufayssa shaakanassinne hawontho hashshu gattes yaagi ufayxishe issi guuthi naa tookkiza aawara ubbay eqqidayssati beettishe de'eettes.

ha misileza bolla beettiza goshshancha asinne i goyshe dze7iza boorati beettosona ha goshshancha asikka goyiza biitti shuchchati ekkiza biitha gidees

shuchchattiza biittan boora goyshe beettiza issi attumasi deees ha attumaasikka boora goyshe deiza biittappe sinthe baggara zo7o biiti beettishe dees

Shuchcha qoxxidi biittara oyththizo puula ogge hemetiza nam'u asata demashe de'aysi ha nam'u asatappeka miye baggara kaamey coray beetishe de'ess.

Ha messilezan bettiza dumma dumma ossowaas medhdhetiza kaamey beettishe de'essi ha kaameykka lemissowaasi asa nattu kaththa caakiyoganinne haara haara ossota maadiyoggan eerrettes.

Wolqama adusa gesay de7iza miththati sinththe bagara de7ishin entappe habagara dumma dumma kameti eqidaysati betishe de7etes.

Hai wodiyan asa natu woliqa minjanasinne hara hara asa natu dafura gutanasi meretiza kata cakiya mashine kame meran cakishe betes.

Ha missileza bolla betizay aze gikko issi bululiza goman hametiza kame betishe des ha kameiasika bola bagara meray salo malati ekes.

Ha misilezan betiza puula hanotan oosetiza keethay beetishe de'esi. Ha keethazappe sintha bagara zo'o medhayinne karetha medhayi de'za kaame demishe de'etesi.

Ha missilezan betizay aze giko duma duma osuwas meretiza kame qomoti betosona heysatapekka katha c'akishe betiza issi kame betes.

Ha misilezan beetizay aaze giiko kaththappe isuwa gidiza asa naati zeridi gaden kaysidi buki ayfiya bayziyo badala yagiyo kaththay beetishe de'es.

Maatatanne kattata haatta ushshiyogan erettiza asa naati ba kushiyan medhido kaame beettishe dees. Ha kaameykka haatta puukkishin ha'i be'ishe de'oos.

Qoodday bayinna cora booththa kaafoti issipe shiiqidii haaththay pultiza biittan uuttidi beettosona ha kaafotuppe sinththe baggara biitta goyiza nam'u kaameti beettishe de7oosona

ha misilezan beettiza cora asati gaasheza bukkishe de7oosona gaasheza bukkishe de'izayssati maashine go7ettizi bukkishin cora entappe guye baggara dooren diza gaashe beettes

ha beettiza misilen de7iza nam7u yelaga nayti de7oosona ha yelaga naatikka katta zeranasi banta kushen oyqqidi sinthe hemeththosona.

katha bukkiya maashinatappe issua gidiza gaashiya bukkizayssi beettishe deees gaashiyakka bukkizayssi aypiya garse baggara uthula bolle baggara olishe beyoos

Ha misilizan beettiza asa naatu oosowa elelisanas medhetiza issi kaamezi beettees ha kaamezikka gaashe cakishe be isho de's

Ha misilezan beettizay aaze giikko nam7u tammanne usuppun yaagiya paydoy xaafettido kaamee sintha baggara katha cakkishe beeththees.

ha misilezan beettiza gaammo asay maatappe woykko gattan keexizo keeththay beettishe deees ha gatta keeththappe guye baggara uuthatinne muuze haythati beettishe de7oosona

biita gushshan asa naata maaddanas gidi meretiza kaame beethtishe deees ha kaamekka goyishe deiyo biithay malan karetha gidizayssa

Ha misilezan beettiza hissi wolqama lo'iza keeththappe sinthe baggara kaamezi beettishe de'ees ha kaamezappe miiye baggara qanxethidi giigiza mithasi beettishe de'oosona.

Ha misileeza bolla beettizay aaze giikko zerethi mokkiza shale gakkishe beettiza badali deees ha badala he woykko yela gaazappe sinthe baggara mithati eqqidayssati beethtishe de7osona.

hammisileza bolla beettizay aaze giikko dumma dumma katha oosoassinne cakanas meretida hissipuula keeththa giddon de7iza kaame beettishe deees

ha misilezan beettizay aze giikko katha bukkiya maashine go7ettizi bukkishe deiza asati beettosonna heyssatappeka sinthe baggan uttiza macana yiya gaashe ayfeza sinthe sugashe beettawus

puula hanotan oosettida issi lo7o keeththappe sinthe baggara kaame beettishe deees ha kamiyappe miiye baggara coqu gizi mithazi beettishe de'ees

ha misi lezan beettizay aazey giikko wolqama woorappe sinte baggara dumma dumma kaameti de7oosona hayssatappeka issi katta zeriyo oosoaninne caki ogan asa naata go7ayda deiya issi bollay zo7i ekkizanne karetha meray woykko bootta tuura walaka deiza issi kaame beettishe deees

ha misilezan beettiza dumma dumma go7ay deiza kaameta beyettes ha kametasika booththa meraynne dumma dumma soan zo7o dalgidi dizayssa meray deees

ha misilizan beettizay aaze giikko biitta goyshenne yafara kessishe beettiya banta bolla bandira qach wooththiza heedzdzu kaamiti beettishe de7oosona

ha misiliza bolla beettizay aazee giikko wolqama hametizi asa nay wursontha denbazi beettishe de7ees ha denbaza giddonka dumma dumma waaro kessishe beettiza kaameti de7oosuna

ha misileza bolla beettiza katta bukkit deiza asatinne bukkiza maashinezi beettees ha mashinezan bukettiza katha ayfe sugashe beettiza issi macanaya de7awus

Buro diccishe deiza katte haaththe ushshiza kaamen haaththa ushshise beettiza cora asati de7oosona hayssatappeka nam7u asati sinta xeeran ha misilen beettishe de7oosona

Ha misilizan beettizay aaze giikko asa naati oosoa elelon wursana mala meqetiza kaame beettishe de'ees ha kaamekka haaththa doozatanne puuteta ushshiyayssa gidees.

goshsha oosoan asa naati daburenna mala ha7i wodiyan yida kaamee beettees ha kaameekka bappe sinthe baggara de7iza maate buuci buucidi issisan qachi woththizayssa gidees

ha misilizan beettizay aaze giikko maata keeththay keehippe puulatizayssi beettishe de7ees ha maata keeththappe guye baggara biitta goyiza kaame beettishe de7ees.

Ha misileza bolla beettiza heedzdzu kaameti de'osona heyssatikka banta bollan bandira qach uttidayssa gidishin intikka ooththishe deiyo oosoy goshsha oosoa geetetti xeeygetes.

Dumma dumma kalametuppe issua gidiza zo'o miray deiza kareti ekkiya kaame beettishe deees ha kamiyappe sinthe baggara aduse miti eqqidayssi deees.

Ha misilezan beettiza issi yelaga nai ba kushen awa poo7o ekkidi dumma dumma poo7uwassinne harabata asa naata maaddiza ha miisha oykkidi beette.

ha misilezan beettizay aaze giikko tumma tumma kaame qommotuppe issua gidiza katha cakiya kaame beettishe deees

issi asi kaameza bolla uttidi kaameza laaggishe beeththees ha kaamezikka biiththa goyiza kaametoppe issua gidirayssa gidishin sinthe baggara kaameza qohenna mala coqu giza direttiza biratazi beeththishe deees

hawodiyan asa naati zaro oosowa elelisanas gi medhito goshsha kaame beettishe deees goshsha kaamekka goyishe deiza biiththay meran karetha woykko xalla biiththa daanees

ha misilizan beettizay aaze giikko kaame issoy beettishe de'ees ha kaamekka ba guye bagga goonge xoqu ooththizi salo zaari essides

Ha misilezan beettiza katta bukkiza maashine deees ha katta bukkiza maashinezan gaashe yeggishe beettiza asatikka de'oosona ha asatuppe jummasethan bukettiza gaashe sinthe sugashe beettiza yelaga nayya de'awus.

Ha misilezan betizays azegidaysa gidiko duma duma maca natiy issipe shiqidi micishe betosona ha maca natupeka botha mayo mayida issiny katha ketha nageyaron othashedizaro gida'us

Ha misilezan beettizay azee gikko cora booththa mayo mayida asati issoy issuwara shiqi uttiddi bantta kaththa lamretishinne shamushe bettossonna

Gutta nayththa issippe shishada cuggan cuggan uttisada kaththe mizashe de'za issi yelaga nayiyyo barsishe de'zza zoo' mayyo mayida yelaga gutta nayyi bethishe dee'ss.

Ha missilezan bethizzay azza gikko nammu' karethe mayo toho gathi mayida yelaga assathi bethossona. Isthathape guye baggara boththa mayyo mayida issi yelagayinne issi michaya bethishe de'awus.

Ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma maca asati banta shammido kattaza ekkizi bantasooso hemettishe beettosona heyssatappeka guye baggara de7iza issi mishiriya ba naa ba7ada beettashe de7awus.

Ba nam7u kushetan gumbo sante oyqqada ha xeellashe deisa issi yela ga nayeya beettashe deyawus ha nayiyakka ba achche dooyada miicashe woykko ufaycashe beettawus.

Ha misilezan beettizay aaze giikko qeeri nayta mizashe beettiya issi mishiriya de'aws ha mishiriyakka guutha nay ba kiyozan idimmada sinthe baggara uttida hanko mishirezan nayo barsashe deowus.

dumma dumma maayo maay7ida macasati ubbay issipe shiiqidi attu maasatura oothtido oosoza banthaaga kawo oosanchatun xaafisishe beettosona

ha misilezan beettizay aazey giikko dan7o doozatappe issua gitiza ayfiya immiya timatima yaagiyo kata qommozi beettishe deees ha timatimezikka teeridayssi ha misilen de7ishe sintha beggayara kushen oykkida issi yelaga nay beethtishe deees

hammisilezan beettiza bootta madabaran yiicetti uttiza kathatinne dumma dumma hara batan qashettida kathashi beethchishe de'oosona heyssataka qach qachid kessiza nam'u asati de'oosona

Ha misilezan beettiza issi yelaga na7ay ba hashezan woykko morgezan tookkidi madabara kumiza kathe efishe beettees ha yelagaykka issi garsa baggara de7iza madabara kumiza kathe yedhi eqqides.

asa natu manqotethanne pacateththa metuwa birshanas kawo oosanchati dirjiteera zoretidi asa naatus gishishe de7iya lo7o kathay bettishe de7ees.

Ha misilizan beettizay aaze giikko sure danciza yelaga nayiya beetthashe de'awus hanayeyppe sinthe baggara booththa madabaran yiicethi uttiza kattashe beettishe deees.

ha misilezan beettiza issi yelaga nayta katte mizayda beettiza nayyo barsishe de'iza issi zo7o koote maa7iza yelaga attuma nai beettishe dee'es

Ha misilezan betizay aaze giikko: dicishe de7iza tuumo puutey beetes. Ha tuumo puute godora hemettishe ha yidi de7iya nam77u asatinne guye baggaara ha tuumokko gelishe de7iya issi asi beetishe de7oosona.

Ha missilezan beetiza issi mishshiriya ba keshshen miththa balle oyqqada gashshe awuden yegga aatha aaththa yeggada buukashe betawusu ha mishshiriyaka kaththa bukkiza oththon erretidayssa giddontta agguku.

Ha misile diza hedzdzu maca asati uutha hashanasi qanxishe demetes, ha maca asatika uutha hasahansa gippoe qanxidi garse baga bookidi ekana koyidosona

Hamisilezan betizay aze gikko asa nata ba dan'on tokiya uuththa yagiyo hashiko unca asa nayti miyo kathadan go'iyanne hessadan yecha miizas anciko mathiya duma duma go'as pe'iya katha qomoy beyishe de'esko

Gamo bita erisiya woga mayuwa mayida woyko banta qodhezan qachiza hedzu asati hemetishe betosona ha asatikka banta kushen yedidi tiya badale oyqi utididosona

ha misilezan beettiza booththa maay7o ba qoodhezan xaaxiza issi attu maasi cora asatu giddoppe beettishe deees ha asatikka ha simmi hemetishe deiyayssata gidiyoge qoncan eretes

Ha misilezan beettizay aaze giikko ceeygi bessiza gatha keeththay beettishe de7ees. Ha gatha keeththatikka qoodan issi oyjjunne ichashu gidiayssati issisan mandaran gididi de7ettes.

Ha misileza bolla beettizay aaze giikko wolqaama aaho dembba biithan mokkiza maathaynne dumma dumma mittati beettishe de7oosona. Heyssatappeka sinthe baggaara yedzdzi yedzdzidi keexettida keeththati de7oosona.

Ha misilen beeththizay aazee giikko nu gaammo dere asa hara dere asappe shaakkanaassi maaddiya woga maayuwa banththa qoorezan qachchida nam7u asathi beeththoosona; ha nam7u asathikka banththa kushezan diccishe de7iza badale oyqqi uththidosona.

Ha misilezan beettiza sante de'ees santikka nu asa yo zaro go7a immizayssa gides leemiswassi asa naati ancidi taman doyssikko ustozadan asa naata maaddes.

wolqama aaho demba biitha gitton mokkida daro maatati beettishe de7oosona ha matatuppe sintha baggara coqu giza derezi beettees

kattha punnanas nu gaammu asay go7etiyo sampan kattata micada xeellashe deiza issi cima mishiriya beethashe de7awus

gaammo asa hara biitta asappe dummayiya woga maayya bantha qoorezan qachida heedzdzu asasi beethtishe de7osona ha asatikka bantha kushen ha7i ka7ana haniza tiya badalaze oyqqi uttidosona

dumma dumma katha qommoti bootha matabaraninne zo7o madabaran kumidi eqqidayssati beettishe de7oosona heyssatappeka sinthe baggara maayo bayzida issi attuma yelagay beettishe de7ees

ha misilezan beettiza qoophe huuphen wottiza issi attuma asi deees ha attuma asikka shukaare woykko unko kathata bayzishe beettees

Nam'u cugan shaakkidi asa naati zerido kathay beettishe deees ha katha sunthaykka tiya badala woykko aysarishe deiya badala yaagethi xeygettees.

ha misilezan beettizay aazay giikko issi cima wogga mishiriya banga ayfe giddon eqqada banga woykko diccishe deiza banga oy qashe beettoos

ha misileza bollan beettizay aazee giikko ba huphezaaninne bolla bagga bolla kefeleyan booththa pooxa xaaxida issi yala ga mishiriya beethawus hammishiriyakka katha gidzdzora hemethashe de'awus

attuma asappe simenna gooba macasiya katha bukkashe beettowus ha katha bukkashe beettiza macasiya katha ballan aaththa aaththa yeggadan awa bessashe de7awus

Daro wode nu qaammo asay uutha tokkidi haaxa phalqidi heyssa heyssa mala ooson erettiza asappe issua gidees ha uuthaykka hamisi lezaame beettishe deees.

Hammisi lezan beettizay aaze giikko undenna asati issife shieqidi malloppe sinthe baggara eqqidosona intappe guye baggara deiza malloyka ciiyidi ayfe aypana hanishe beette.

dumma dumma kawo oosanchatinne gossanchati issife shiiqidi katha giddon bange ayfe xeellishe beettosona heyssatappeka sinthe baggara issi kawo oosanchi barke kathe giddo gelidi eqqidayssi beethtishe deees

issi undenaza asati ha misilez bolla beettishe de7oosuna ha asatikka nam7u baggi shaahetida uutheppe giddora efiza ogera hemettishe beeththosuna

ha misileza bolla beettiza dumma dumma dan7o doosati de7oosona heyssatikka leemiswaasi uutha chukiyanne hara hara maathatikka beettishe de7oosona

Ha misilezan beetiza cora asati ogera hametishe de'osona ha asatupeka undenaysati kawo oosanchane entape guye bagara hemetizaysi goshancha asati beetosona.

Dumma dumma oththo eeratethay deiiyo asati puuttiya puutisidi puutisidogga qasse ehhidi tookishshe bettosona ha assatuppeka issiy hookidi ha'i tokkishe de'ess.

Pulanne aaho hanotan othetiza ogera bululishe diza kamey de'es. Ha kaamiyappe miye bagara wolqama cora uuthatinne kethat de'osona.

Wolqama woray bazuwan betishe de'es, ha worayka dumma dumma mitha qomoti issoy isuwara shiqetid woyko icid betes. Haysatappeka lemisuwasi bazo mithati betishe de'osona.

Ha missile bollan betizza wolqqama toqqanne ziqqa besati doosona ha toqqo besatunka wolqqama worayi de'esi ha worappe sinththe baggara ha ehizza oggera hemettiza cora asika bettishe de'ossona.

Ha misilezan beetiza heedzdzu attuma asatuppe sinththe baggara de'iza issi asi puuteza tokkanaas biita akafazan kaashise beettees.

Ha missilezan betiza woliqama wora gidora gogishe betiza hathay de'es ha hatayka bazota woyko wora nam'awu shakidi gidora waron bishe betes.

Ha missilezan betizay aze gikko issi yelaga atumma asi ba tokizo putezakko biteza zarizi ha xelishe utidi betishe des.

Guye sinthay eretenna keehippe wolqama hanotan ordiza issi attuma asinne cora asati issipe de7eetes. Hayssatikka banta ooththizo oosoza issoy issoayyo odishe demmettes.

Ha misilezan beettizay aaze giikko karetha saasozan biite kuntizi puutisido wogga wogga gidiza mitati beettishe de'ettes heyssatappeka leemisosi zaytoone gizayssinne hara hara mitha qommoti beettosona.

Wolqaama adussatethay de'iza daro miththati issisuwan worattidi beetishe de'ettes hayssatappeka issoti issoti kundanas geddi gizayssati beettosona.

Ha misilezan beettiza galal7o Mera maaayiza cima addezi uttizi puute tokkishe beettees. Ha cima addezi tokkiza puuye manggo milatizi ha7i xeelliyo saatiyan beettishe de7ees.

ha misilezan beettizay aazee giikko cora attuma asatinne maca asati issipe shiiqidi adussa mithe gijora hemethishe beyetes ha asatuppeka maca nayti banta kushezan oyqqidayssi karetha woykko zokkon bayida borsaza daaniza ba oyqqidi hemethishe demme otes

ha misilezan beettiza issi bootta laxane maayida macasi puute tokkada tokkizo puutekko biitta shiishshashe beettawus ha macasappe sinthe baggara issi attuma asi ba tokkizo puutekko biitta shiishshishe olidi akaafe aggidi bishe beettees

ha misilezan beettiza qeeri nayzi de7ees ha qeera naaza kaassishe de7iza dumma dzumma asatikka beettishe de7oosona ha qeera naazi katha giddo gelidi dhoqu gi katha xeellishe miicishe beettees

xoqa bessappe duge ziqqa bessa hemettishe deiza asati ha misilin beettosunna eyssatappeka sinthe baggara galal7o mera koote maay7iza issi addey ba kiisen kushe yeddidi maate xeellishe beettees

Ha misilezan beettizay aazee giikko wolqama kuway deiza issi mitazi beettees ha mitazappe ha baggara gosha biittay beettishe dees.

ha misileza bolla beettizay aaze giikko wolqama dhoqu giza mithati beethtishe de7oosona ha mithatuppeka sinthe baggara ceeygi qoletidi deida keeththati de7oosona

wolqama worappe sinthe baggara demba biittay deees ha denba biitta sinthan de7iza dhoqi ekkiza biittan taman xuugishe beettiza attuma asinne guuthanay deees

ha misileza bolla beettiza cora keeththati de7oosona ha keeththatuppe miye baggara wolqama bazuzoy bheeththees ha bazzuanka deiza mithati ubbay melidayssata

Ha misilezan beettizay aaze giikko wolqama wooray deees ha wora giddonka dumma dumma medoosatinne hara qasse wora aqiza shooshshati heyssa danka harabati de'anadan hanees.

Dan'o dozzatuppe isuwa giddiza ayiba ayiffe kaththa qomoy betteshe de'es ha kaththa qomoyikka sunththay aze gikko papaya getitiza xesetishshe de'es.

Cora dan'o doza ayfeta woyko ayfa ayfeta katha qommota hesadanika lemiso baribariya maniguwa hara hara kathata gigida issi kethani betishe deyosona

Bootha madabaran yuushi aathi xaaxizo santha boncoy betishe de'es, ha santha boncoyka bayzetanas qachora qachora giigi utidaysi ha sinthan de'es

Dumma dumma dani'o doozatuppe giigiya ayfa ayfe kaththa qommoti ha misilen beettosona. Hessatappekka leemisos muuzey, mangoy, leleheynne heyssa heyssa malati hayssan beettosona.

Dan'o doozatanne hara hara giya miishata bayzishe betiya issi wolqama keethay de'es ha keethappe sintha bagara shamanasi eqida cora asati de'osona.

Ha misileza bolla beeththizay aazee giikko asaa naathi muussaassinne bayzzide miishshaa ekkanaassi go7eththiza thimaathime giza dan7o doozaappe issuwaa gidiza ayfee beeththishe de7ees.

ha misilen beettizay aazee giikko dan'o dozatuppe issuwa gediza asa naati ancidi taman doyssidi ustozan migo'ettiyo gumbo santhay beettishe de'es.

dumma dumma bayzettiyanne shamettiya dan7o duuzata oyqqida matabaray beettishen de7ees ha matabaran kumida kattata bayzanas cora asay issipe giya dan shiiqidi shammishenne bayzishe beettosona

Dumma dumma ayfa ayfetanne unkotiya katta qommotappe issuwa gidiza cora kattati beettosona. Hayssatappeka leemisos muuze, yelehenne heyssa heyssa mala harati beettishe de'oosona.

Asa naati ancidi taman kayssi doyssidi miyo santha yaagiyo ustos mal'iya bonco santhay beethchishe deees hasanthaykka bayzettanas qashora qashora madaban beettees.

Dumma dumma katta qommotinne santha malatiza hara harabati ha misilen beettishe de'oosona heyssa danka donoy shukarenne hara hara unkotiza katta qommoti beettishe de'oosona.

h milezan beettizay aazey giikko dumma dumma dan7o doozati heyssa danka saanthay ayfaayfe kattatinne barbareti beettishe de7oosuna hayssatikka bayzettanas bantaci tancitan asa naati madabidi wotti doyssati beettishe de7oosuna

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma ayfa ayfetinne katta qommoti beettishe de'osona ha katta qommotikka leemisoossi mangoy afukadoosenne muuzeti heyssa heyssa malati beettishe de'oosona

Ha misilezan beettiza zo'o meraynne dumma dumma meray de'iza asa naati maanassinne hara go7as peiya ayfa ayfe katha qommuthappe issuwa gedizayssi beettishe deees.

bootta saason kunti wottizo ayfaayfe katha qommotappe issua gidiza timatime beettishe deees ha timatimeppekka sinthe baggara oge oosettizayssi beettishe de7ees

ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma ayfa ayfetanne katha heyssa danka haatteza bayzettizo suuqe sinthan bolla kaqethi uttiza muuzeta demmishe de7oos

Ha misilezan beettizay aaze giikko puula hanotan oosettiza wolqama aaho ogezan bishe deiza kaame beettishe deees ha kaamiyappe sinthe bagga hara karetha maay'o maay'ida issi yelagaynne cora asati eqqidayssati beettishe de'oosona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma katha aypeti beettishe de7oosona heyssatappeka leemisowas ayfaayfe gidiza abqadoose beettishe de'ees.

Ha misileza bolla betiza issi cimma yalaga bittaneyi deyesi. Ha yalaga bitaneyika manigo ayife oyikidi duthishe demetesi.

Woliqqama bazawan asa natiy matha oyiqanas mithape osetiza kotha go'etidi madadara woyiko yaparan yaparan cugan wothizo kothay betishe de'es

Ordde miththa shukkiddi xaawula go'etiddi kota kessidi mata oyiqqanasi hai wodiyan medhido ha kotay ha misile betishe dees.

"Ha misilezan beetiza wolqqama woray de'ees ha worappe sinththe baggara shuchchazikka beetishe de'ees ha shuchchappe garsse baggara haathey baanas oge duunan oosetiza ollazi beetishe de'ees."

Dumma dumma doozatuppe issuwa gidiza ufaysanassinnne asa naati bayzidi miisha ekkanasi go'etiyo hegadanka ciisha be'idi oyssan kumanas dichiyo wora doozatuppe isuwa gidiza ciiliya mithay beetishe de'es.

Miththa masid asa nat xawula kesid koththas goetanasi halichchid medhido maththa oyikiyo mishshay ha misiliya dees

Ha missileza bolla bettiza wolqama derey de'ees ha wolqama dereppe sinththe bagarra assa naytti miththa shukiidi xawullaope medhdhiddo maththa iyikizo koththay bettishshe de'ees

Ha missilezan bethiza gesay qanthe gidido mithathi bethishe deo'ssonna. Ha mithathopeka sinthe bagara issi bagara undena kethathi bethossona.

aaho denba biittan mata oyqanaas ha7i wodiyan mita shukidi xawulappe giigissido mata kooththay beettishe deees

Ba kushen woraqaza oyqqiza issi attuma asi beettishe de'ees. Ha attuma asikka ba ushacha kushezan ka'anas matisa tiya badale oyqqidi teellishe beettes.

Biitta bessan bessan shaakkidi woykko yara yafara kessidi ha yafaran yafaran puutiya tokkanaasi giigissishe deisa cora asati beethtosona

ha misileza bollan beettiza issi miicanadan hanada ba sinta poo7issida yelaga macana iya beettawus ha maca nayyakka ba kushezan woykko ba shophazan aaza oyqate giikko ciishe idimma uttadus

Hammisileza bolla beettiza nam'u asati de'oosona heyssatappeka issinniya macaro gidishin issoy cimi ekkiza attumaga gidees hayssatikka uthidi katha bayzana si hanosona.

ha misilezan bettizay aazee giikko issipe dendidi biitta akaafazan kaashiya cora asati beettosona ha asatuppekka issoti issoti guyera goyiyo miisha woykko xoyliya okkidi banta oosuwas oosowas dendi uttidosona

ha misilizan beettizay aaze giikko matha oygiyo mithappe giigida kooththay beettishe deees ha kooththappe sinthe baggara wolqama bazzoy beettishe deees

Ha misileza bolla beettiza adussa mite xeeran deiya cora mata oyqiyo kooththati beettishe de'oosunna ha kooththatikka mata oyqanas kase wodeyanka issi sowansowan ha7ikka asa naati ko7etiyo miishatuppe issuwa.

alamiyan oosowas leemiso gidiza paaliya batuppe issua gidiya matay beettishe de7ees hamattaykka eessa eessanas mela hollan ehi ehidi cuchchishe beettees

Ciiyiya mitha qommota ba kushiyan woykko idimma woykkida issi yelaga maca mishiriya beeththash de7awus ha mishireppeka guye baggara zaro mokkidi dicci dide iza doozati beeththosona.

ha misileza bolla beettiza dumma dumma mitta qommoti de7oosona hayssatappeka ciiyi ekkiza mithata shiishshada bar kushen oyqada xeellashe de7iza issi yelaga macana iya beeththashe de7owus

Woliqama dhoqu giza dere na'ape gidora shakizi yiza hathape sinthe bagara eqiza hezu asati betishe de'osona ha asatupeka issoy ba kusheza kisen naqidi ha xelishe des

Ha missileza bolla bettizayiss aze gizayissa gidikko dumma dumma maatat woykko kaththat melido soohon uttida issi atuma yelaga asi betishshe des

dumma dumma oosoaninne meray deiza cora kaameta deemmishe de7oos ha dumma dumma oosoy diza kaametappe leemisoas biithcha caanizi tookki hara saa efife deiza zo7o kaame beettishe deees

dumma dumma woratinne mitati haattati heyssa heyssa mala hara meretatikka beettishe de7oosona leemisowasi wolqama abbay sinte baggara deishe mitatinne worati guye baggara beettishe de7ooso

ha misilezan beettiza dumma dumma meraynne caachay deiza asati kawo oosoa ooththi simmidi goshsha ooso ba zoretishe beettosona

issi orde yelaga bitane shuche komido biithan eqqidi ba kushe salo denthidi ha xeellishe beettees a salo dentizo kusheppe hanko kushen muuze bonco oyqqidi ha bitane eqqides.

ha misilezan beettiza zo7o mayo maay7ida nam7u asati de7osona ha nam7u asatoppe sinthe baggara akafe ba kushen oyqidi haaththe waaro kessishe beettiza issi attuma asi beettees

Ha misilezan beettizay aazey giikko wolqama bazzuan deiza mitati beettosona hamithatikka baynta cidan citan beettiyayssa gidishin mela miti baynna biittaykka beettishe dees.

ha misilezan beettizay aazey giikko kareta saason haaththe kuntidi biittara walakkidi a bolla puute chokkidi mokisido mango puuteti beettishe de7oosona

qoodan corida kawo oosanchati issipe zatathidi hemettishe beettosona heyssatappeka sinthe baggara huphesan de7iza asati kaalethishe beettosona

Ha misilezaan beettizay aazee giikko oge ooththiza woykko lo'etiza asati beettishe de'oosona ha asatuppeka heedzdzati sinthe baggara baynta wolqa minjennan ooththishe beettosona.

hissi wolqama dhoqu gida bessappe duge goggishe woykko wodhishe beettiza sosoro haatti deees ha sosoro haattikka wora giddon nam7u shaakkidi duge wodhdhishe beettees

Ha misilezan beettiza kaamenne asa nayti he mettiza ogezi deees ha ogezi efizi awayssa kessidee giikko katamazi wolqama sinthe baggara beettizayssakko efishe deees.

Ha misilizan beettizay aazee giikko dumma dumma katta ayfetanne dan7on tokkiza tuumua malatizayssa hara hara katthata haatta ushshanas gi bookketidi haatta issison doorido haattay beettishe deees.

Ha misilezan beettiza dumma dumma go'a immiya kaamee deees ha kaamiyappekka koyro sintha xeeran eretiya biitta kaashidi issisappe hara saa efiya issi puula hanotan oosettiza kaamee beettishe deees.

Ha misileza bolla beettiza ojju gidiza asati de7osona ha asatuppeka issi ordi ekkiza asi ba ayfeza bolla maxaxare woththizi ha xeellishe beettes.

ha misilezan beettizay aaze giikko wolqama zaro mithasi beettosona ha mithatu giddora gogishe deiza sosoro za haati beettishe deees

qoozan guutha gidiza woykko issi laapun ase gidizayssati issife shiiqidi goshsha oosowa sinthe efanassi issi asappe tamarishe beettizayssa gidees

Ha misiliyan beettiyaazay azee gikko, issi uttida kareethta mishirriyaa; soo mehedosatuppe issuva gidiidda deyshiyoo zaysashee beettawus. Ha mishirriyakka ha'i mata wode yelontta aggenna deyshiyoappe dhanathta maththta ekkanaw zaysashee beettawus.

Ha misilezan betizay aze gikon 2 asat mize lagishe betosona , ha asatika banta morgezan Mitha woyko miza laganas oykida koxe wothidosona

Keehippe dexetid caaniza nam'u madabara bana oykiya issi Bootha madabaranne zo'o madabarata ekidi efishe de'iya soo medosay woyko harry betishe de'es.

Wolqama derya bolla mokida daro mitati woyko worati betishe de'osona ha woatupeka sinta bagara gara pula hanotan oetida ogera hetiza meheta demandos

Ha misilezan beeththizay aazee giikko cora haretha issippe wudezan laaggiya issi aththuma na7ay beeththishe de7ees;ha wudezakka haa simmi eqqidi xeellishe de7iza hara aththuma naykka guyye baggaara beeththishee de7ees.

dumma dumma Soo medoossatuppe issua gidiza miiza laaggashe beettiza maca mishiriya de7awus ha maca mishiriya laaggiza miizatuppe sinthe baggara karetha haretikka beettishe de7oosona

dumma dumma so medoosati ham misilezan beettettes heyssatappeka deeshshay kuthoynne hara hara medoosati dorsa milatizayssi beethtishe de7ettes

ha misileza bolla beettizay aaze giikko dumma dumma so medoosata maatay diza bessan efidi heemishe beettiza asati de'oosona ha so medoosatikka maata minshe issoy issuwara sugethennan miide beettishe de'oosona

wolqama woray beettishe deees ha Worappe sintha baggara malke woykko malay puncare gidiza kaciya wogga tookkiza boorazi beettishe dees.

hammisi lezan beettizay aazey giikko dumma dumma so medoosatinne hara katta qommoti heyssa danka kaameti beettishe de7oosona heyssatappekka mitay sinthe baggara worattizayssi beettees

dumma dumma meray diza miizati issizan issoy issuara korettidi beettosona heyssatappeka enta meran meran qachdoyssi beettees ha baggara karetha giddon puncare miye baggara booththinne heyssa heyssadan ooththidi qach doyssi beettishe de'ees

nu toopphiya biittas zokko meqetha gidiza goshsha ooson erettiza asati booraza waaxidi goydi aggidi shempanas bidoyssi beettishe de7ees

Ha misilezan beettizay aazey giikko dumma dumma wolqay diza hareti hatta ekkanas asa naati intezokkon wottido xawulazara bishe beettosona

ha misilezan beettiza nam7u waaththa boorati de7eettes heyssatappeka issi waaththa booray go7ettishe de7ees ha goyiza bitaneykka keehippe lee7izayssi beettishe de7ees

koxe ba ushache kushezan oyqada deeshsha heemashe beettiza issi maca mishiriya beettawus ha maca mishiriya hee mashe deizo deeshshatuppe issi niya sheeshsha shee ashe beettishe de7awus

ha misi lezanu beetizayaaze gikko isi yeraga uchou ufayxiya waykko miicashe beettiha issi maca na ya kutoza haathe ushshashe beethows

ha misileza bolla beettiza issi uthiza macanay de'awus ha yelaga maciyakka ba sinthe nam'u kuthoza haaththe ushshashe beettowus kuthotappe sinthe baggara nam'u phuuleyikka beettishe de'ees

dumma dumma so medoossati issife citan citan de'iyayssati beettosona ha so medoossatikka baynta oosora oosora de'ishin entappe issoti issoti biittan zaqulidi woykko ichidayssati beettoosona

ha misileza bolla beettizay aazee giikko issi yelaga mishiriya uttada miize xanthappe maathe yeessashe beettawus ha mishiriyakka ba kushen oyqada xante duge dafashe beettowus

Shuchcha qoxidi biittara oytido ogeyra hare nam'ata laggishe deiza issi cimi ekkiza attuma asi ha misilen beettishe deees.

Ha misilezan beettiza issi cimi ekkiza addey ba hashen koxe tookkidi he mishe issi boora deees ha boorasikka malke malay bootti woykko kareti ekkiza woykko nu asay zaama giyo mera oyqqida boora gidees.

Aaho denba biittan maatay mokkidayssa heemmanas ehido cora miizati beettishe de'oosona ha miizatikka maanappe gidi sinte hemettishe de'oosona.

Wolqama aaho denba biittan mittakko shiiqidi hee mettishe deiza meheti beettos maa ha mehetuppeka sintha baggara issi mitiya denban eqqada kuwa immashe beettiyara deawus.

Ha misilezan bettiza sintha bagan eqiza kawo osanchati utidi etape hasaya ezigishe de'iza goshanchatus eratetha c'uc'ichishe betosona

Ha missilezan bettiza issi attuma assi uuththa tookishe bettes ha uuththa tookishe bettiza atuma assika be tookizo uuththakko biita ba kushshen shishshishin be'ettes.

Karetha sasoza kunthada asa nati oythido putteza yaparan yaparan toketidaysa demishe de'os hacitan de'izasappe gidora epizaysappe ogezika bettishe de'es

Ha misileza bolla betizayi aze gikko issi assi ba kusheni darro katha ayifeta oyikidi ha zari micci uttidayisi beteshe deyesi.

Ha misileza bolla betiza dumma dumma kaththa qommotine dano dozati hegadainka xaphozi metetiza kaththati betishe de'osona He issatapeka lemisuwawu lokome baribarenne badalazi betishe de'osona.

Dumma dumma puuthiyaa puuthissidi thossan ereththizza cora asathi issoy issuwaara denddidi hokki thossaa thokkishee beeththoosona; heyssathappekka sinththa baggaara de7iza booththa maayo mayida isi haa xeellishee beeththees.

Kareththa saassozan biiththee kunththizi a bolli haaththaa gujjidi puuthissido daro miththaa qommothi beeththishee de7oosona ha miththathikka banththana away qohenna mala haaththaa garssape saabiyo wolqqay de7oththa gishawu asaa naathi etha haaththoza ushshidi puuthissiyoogee ereththees.

Ha misilizan beettiza issi yelaga mishiriya haattha puuteza ushshashe beettawus ha haaththa ushshashe de'iza mishireppe guye baggara hara maca aseka haattha ekkada ushshanas ehashe beettawus.

ha misileza bolla beettiza cora asati kawo oosanchatura gushshanchati issoy issuara shiiqidi waati ooththanakko zoreta qachishe bettetes

gammo biitta woga maayoya ba qoodhezan xaaxiziza issi yelaga attuma asi beettishe deees ha yelaga attuma asikka ay oottishe deizee giikko puuteza tokkishe beettees

Uuththaa thokkishe beeththiya issi yelaga ordzdzi ekkiza aththumaasi beeththes; ha yelagaykka ba kushen uuththaa biiththan naaqqidi haaththaa uyidi diccana mala biiththee haaththaakko zaarishe beeththees.

ha misilizan beettizay awayssie giikko gakkida muuzeza haaranaas qantidi issua issua bolla doori wottida qaye muuzezi beettishe deees

nu gamo biitta asa hara saappe dummayiya woga maayoya banxaqooren qachida cora kawo oosanchati issipe dentidi tokkanas efishe deiyo puutiya be ihe deettes

ha misilizan beettizay aazey giikko nam7u maca asati de7oosona ha nam7u maca asatikka katha punniyo sampan punnizo katha ayfiya issinna saan kolashe beettowus

Goshsha ooson keehippe eratethay diza asati miiza laaggidi kathe bukkishe beettosunna ha asatuppeka sinthe baggara miizaza laaggishe deizayssi guuthanaza gidees.

Ha misilezan beetizay aaze giikon duma duma meheta bolla naagisiyo ootuwan anjetida isi kawo oosanchi bootha kooteza mayizi beetishe de'es.

mehiya paayatetha naagisiyo oosoan anjettida issi cima bitane beettishe deees ha bitanekka zo7o meray deiza mirgoa narpezan caddishe beettees

hammisilen beettiza issi cimi ekkiza attuma asi ba kushe yeddidi paraqoore oyqi utti dooge hammisilezan beettishe beees

ne doossata bolla payatetha naagisiyo ooson anjettida nam7u booththa ymaayida asati mehe giddon eqqidayssata ha misile zaanno demmishe de7ettes

Ha misilezan beettizay aazey diikko dumma dumma katha qohiya bata heessa danka guxunetanne hara hara sharafata woranas ha7i woden yida kemikaale beettishe deees.

Nu gaammo biittan daro wode eretiya gaamela yaagiyo so medoosateppe issuwagge diza maathanne hara harafatas qoppiya medoosay peetishe dees

dumma dumma soo medoossata leemisuaass deeshsha dorsa heemmishe beettiza issi yelaga na ay de7ees hayelaga naaykka dorsatanne deeshshata heemmizayssi deriyan gidennan de7ishin soon mizishe beettees

medoosatu bolla payatetha naagisiyo oosoan anjettida booththa maayo maayida nam'u asati ha misilen beettishe deettes etappeka sinthe baggara issi so medoossaynne issi cima addezi beettishe dee'es

medoosata bolla naagisiyo oosoan anjettida cora asati issoy issowara shiiqidi coridi meheza caddishenne enta bolla xeellishe beethtosona

Mehiya bolla payatetha naagisiyo ooson anjettida karete maay7o maay7ida issi mishiriya hareza caddanasi xaafashe beettoos ha harezappeka sinthe baggara eqqidi issi asi hareza oyqi uttis.

Mehiya payatetha naagisiyo oosoan ancettida issi yelaga naya miiza woykko hareta caddanas ba mati shiishshada dentappe koyro sinthe yida hare caddashe beettawus.

Ha misileza betizay aze gikon keehippe puula gidiza sohon ke'i eqida xoqiya besan de'iza kanay betishe de'es. Ha kanayka ba 2 tohoza sinthe arid ha xelishe betes.

Ha missilezan betiza wolqama bazuwan diza mahiya yagiyo wora medosatupe isuwa gidiza malke woyko malay kehipe c'aretizo do'ay betishe dees.

Darotu tophiyan de'iza wora medosatuppe issuwa gidiza ubbasoha tawu betiza godara yagiza medosayi betishe de'es ha medosayka wora medossatu qodazan yegetes.

Issi wolqama aho demba bitan mokiza Sinthan mate gidon de'iya wora medosat de'osona, ha wora medosatika banta kace dhoqu otid issoy isara sugetanas bishe bettetes .

Ha missileza bolla bettiza wora medossotappe isuwa gidiza oyddu woora medosat betishshe de"ossona ha medosatikka kaccezi bantagga doqu oththidi corgu giidi xelishshe qoncciside betosona

Ha missilezan betizza issi wora medossathuppe isswa giddaza ba kishshen kaththe oyqqada assadan wodha dullen uththa maydda de'yya issi wora medosiya bethishe de'awus.

Ha misilezan beethrizay aazee giikko nam7u woraa medoosathi de7oosona;woraa medoosathikka geeddarishin issoy maahiya ,issoy eesotheththan keehippe daafuriza geeggiyaa giyo wora medoosaa.

Ha misileza bolla betizay aze giko hangey banda melida mithazi betishe de'es ha mithaxa bollaka uttida doonay aduqi Ekiza kapo Mari betashe de'aws.

Wolqqama mellida matay de'iza bazzon bettya wora meddosatuppe issuwa gidiza ha xelliza do'i bettishe de'es ha do'ika ba kacce mirqqi uttides.

Ha misilezan betizay aze gidikko kacey kehipe adusa gidiza xaxetidi eta bolla cadishe betiza wora medosatuppe Issuwa gidizaysati betishe de'eosona

Ha misilezan beettizay aaze giikko wora medoosatuppe issuwa gidiza asaas naati oothizo badala midi daro de7iza geleshuwa marati beettishe de7oosona.

Haa missilezanni bettizayi azee gidikko dumma dumma wora medosatuppe issuwa gidizza worko kanayi betishshe de'ees.haa woro kanayikka ha simmi hemetishshe de'ees.

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma wora medoosatuppe issua gidiza worakana yaagiyo medoosay beethtishe de'ese ha medoosappe guye baggara mithati beeththosona

ha misilezan beettizay aaze giikko wolqama wora medoosatoppe issua gidiza dangarsazi beettishe deees ha dangarsazoppe guye baggara wolqama woray beettishe deees

dumma dumma wora medoosati nu biittan de'iyayssa gidishin heyissatappeka godariya yaagiyo issoy nu biittan erettidayssa ha godariya yaagiyo oyddata ha misilezan be'ishshe detees

ha misilezan beettiza dumma dumma wora midosatuppe issua gidiza worakanay deees ha worakanaykka issoy issinne bollara hemethidi kantishe beettees

So medoosatuppe issua gidiza garawiyo yaagiyo issi medoosiya beeththashe de7awus ha gawariyakka shuchcha bolla xoqu ga uthaza ha xeellashe beeththawus.

Issi wolqama woray sintha baggara de7iyo melishe beettiza maate giddora dugethe hametishe deiya bazzo hare deees ha bazzo haretaska qooday oyjju gidizi bishe deyoosunna

ha misilezan beettizay aazey giikko bazzo woykko wora medoosatuppe issua gidiza godareynne so medoossappe issua gidiza gawariya beethashe de7oosonna

ha misileza bolla beettiza ba doona keehippe hangiza wora medoosazi beettishe de'ees ha wora medoosazikka haylasho woykko wakal7a sheyshsha gidiza oddu tooy dizayssa gidees

Ha misi lezan beettizay aazey giikko issi xeellanassinne gelanas shiiqanaskka yashshiya wolqama woray beettishe de7ees ha worappeka sinthe baggara guutha qeeri qeeri maatazi beettishe de7eettes

Eesotethan ay ba do'appekka guutha giziza eesotetha giyo miisha erontha geeggiya yaa giyo bazookkon shuchchadan minniza miisha ba'iza worame doosay beettishe deees.

wora medoosatuppe issuwa gidiza eesotethan erettiza issi zo7o meray de7iza wora medoosay beettees ha wora medoosappe guye baggara wolqama woray de7ees

ha misilezan beettiza wolqama denba biittan mokkida maatay beettishe de7ees ha maate giddonka maanas gidi kiiza wora medosati coridi beettishe de7oosuna

Daro wode haattan deiza bollay oykkikko qaaciyo haylashu yaagiyo wakal'a zerethay beeththishin deees hawakal'a sheeshsha gidiza haylashoyka ba doone keehippe hangidi ha xeellishe beeththees.

wora medoosatuppe issua gidiza asa naata hoykko hara harabata demmikko ba huuphiya guye ekkada bana qosiya geeggiya yaagiyo wora medoosiya beethashe dea